Omuntu ayemereire omu ryato ariyo nanyurura akatimba omu nyanja naakata omu ryato. Amaizi garimu ebingonzi bingi garimu omuntu ajwaire ebirikwiragura.

Omukazi atarikureebeka aha maisho ayekomire ekitambare aha mutwe aine n'ekikoohe omu maraka ajwaire ekiteteeya ky'erangi ya kinekye akwaitse ekigiko arimu natambura omuri buto.

Abakazi bashatu bashutami aha ntebe boona baine ebyooma bya karimagyezi aha bibero omwe ajwaire egofiira n'abandi tibagijwaire babiri bariyo nibareeba aha kyoma kya karimagyezi eky'owagati.

Abantu bari omu maato ahi bari hariho omwirima mwingi bari omu kishushani kirikwiragura , n'omushana guriyo nigurenga ahaiguru hariyo ebicu by'erangi ya kinekye nana erikwiragura.

Omuntu otarikureebuka aha maisho akwaitse akaceepe karikureeberwamu omu ngaro kiine ekifundikizo ky'erangi erikutukura kahandikirweho covid 19 kariho nakashare karikworeka ngu omuntu arwaire.

Abantu baingi bari omu kishaka abamwe bashutami abamwe bainami abamwe baheekire abaana aha mugongo bari omu kishaka kirimu ebikiindo kirimu n'ebiti byomire.

Omusiri muhango gurimu ebicoori biriyo nibyaata itaka byine amababi amagufu nana amaraingwa. Byine erangi ya kinyaatsi nana eya kinekye n'itaka ryine erangi erikwiragura.

Abaana babiri bemereire hamwe omwe ajwaire akaziga omu maraka n'ondiijo tayine eki aine boona bereize emikono omu mwanya n'aha rubaju hariho abantu bemereireho.

Abashaija babiri bari aha piki, omu maisho gaabo harimu ente ziriyo nizitambura, ezimwe ziine amahembe maraingwa ezindi ziine amahembe magufu, n'aha rubaju hariho orugo ruzitiize ebiti aha rubaju rw'orugo hariho enju

Emotoka nyingi ziri aha ruguuto zirimu nizigyenda harimu n'abantu bariyo nibatambura aha bigyere n'abandi bari aha mapiki hariho n'akatare aha rubaju rw'omuhanda harimu abantu baingi

Enyabumba eri aha kirabyo eriyo nejujutiraho. Eine erangi ya kinekye nana erikwiragura. N'ekirabyo kiine erangi ya kinyaatsi emitwe yakyo neya kinekye.

Abantu baingi bari omu katare, abamwe nibatunda ebitakuri, abandi nibatunda muhogo, n'abandi baine enyanya, hariho nana amaduuka agetoreire akatare abamwe babyami omukatare.

Emotoka eri aha ruguuto netambura aha rubaju rw'oruguuto hariho ebyoma biteerize oruguuto hariho n'ekyapa n'obuseeri hariyo enju nyingi na emiti.

Abaana baingi bashutami omudirisa, omwe ari aheeru y'edirisa, omwe akyikyire omwana omu ngaro bana bashutambi, bana bemereire .